issi keeththe giddon qoodan heedzdzu asati hokkidi dawutaran xaafi shidu osona matarakka qas heedzdzu asati eqqidosona

Qeeri nayti ka7anaw giigida bessay deees he bessanka qass dumma dumma malara de7eyssati beettosona yuushanka qase mithatinne abeebati de'osonna.

qoodanka daro asay beettosona issi bitaney sinthe keydi tishsh gidi eqqi uttis guyen qass mithaynne keeththati beettosona

Keeththa giddon daro asay banta kumetha ma'a ma'idi kushea xaaxidi ulan wothidi issi bitane sinthan eqqi haasayade iya siyishe doossona.

issi kaamey eqqis kaameya pengey dooyettin asay qas gelanaw sintha baggara sugetosona guyarakka qase maarara eqqidi deeyssati de7oosona

Qoodanka daro asay baynta gade buga mayoa ma'idi kushenka toora oyqqidi yuuyidi guppishe de'oosona

Kaamey eqqis kaameya achchanka qoodanka heedzdzu asay zokko zaaridi eqqidosona aadhdhidi qass yuushan mithatinne maatati deyssati beettosona.

issi wolqama keeththay maarara keexettidi de7eyssi beettees yuusharakka qasse dereynne mithati deyssati beettosona sinthanka qase ogey deyssi beettees

Wolqama keeththati keexxettidi issi cugan deyssi beettees aadhdhidi qas dalga ogetinne ogeya bollara kaameti beyss beettes mithatinne maatati yuushan deyssati beettosona.

issi gatta keeththay woddidi deyssi beettes guyarakka qass uuthati deyssati beettosona sinthan aadhdhitiqa daro asay shiiqidi issoti issoti uttin issoti issoti eqqidi haasayoosona

qoodan daro asay issife shiiqidi eqqidosona issoy qass entahu immiyade ekkishe duosona baggate guyara qas kaamiyoy eqqidi dees

qoodanka daru asay maarara uttidosona inta giddofe issoti issoti baynta kusha xaaxidi hula bolla wothidi sinthe xeellosona

keeththa giddon qoodanka daro asay maarara oydan uttidi deeyssati beettosona issoti issoti banta kushen oyqidayssa ziqqi gidi xeellosona

Qoodanka daro asay uttidayssati biittosona inta giddon issoti issoti xaafosona issoti ssoti banta kushiya xaaxidi ulan wothidi uttidosona.

Issi naya ba huu7iya yeddada tophiya qoncisiya mayuwa ma7ada eqqasu imatanka qase haaththay bollara duge goggishe de7ees.

shachcha bagganne haddirsa baggan keeththay deyssi beettees giddoarakka qas issi macasiya hamuttada bashe deeyssi beettees

keeththa giddon issi mishiriya tama beshiyan eeththada soolla sollada solloy ka7in beshiyaappe soolla kessana hanawus.

wolqama abbay beettees he abba beyanawukka daro asay yidi yuuyi yuuyidi xeellosona abba gaxanka ogoloynne mithati deyssati beettosona

qoodanka daro asay eqqidosona yuushan issi bitane qas gadeya qoncisiya maya ma7idi sinthe xeellees ya guyanka qas mithati luulo eqqidayssati de7oosona

micatidi haaththaynne haaththa bolla dumma dumma malay de7e biittay beettees aadhdhidikka shuchchati yuushan deyssati beettosona

qoodanka usupun asati de7eyssati beettoosona intika qass yuusha yuuyidi xeelishe de7oosona guyerakka wolqama shuchchay deyssi beettees

qoodanka heedzdzu qeeri nayti kushen mobayliya oykkidi wolira qoomettidi xeelli miicishenne kayishe de7e osona guyarakka qas derey beettees

Qoodanka daro maca asay beettosona sintharakka qass tishsh gidi oyddu asay beettosona intika banta woga qoncisaya kumeththa maya ma7idi miichi ufayetosona

qoodanka heedzdzu qeeri nayti beettees nam'atikka banta hupheyan tookkidi miicishe doosona kuyarakka maataynne mithay beettees

Haaththay shiiqidi deiya abbay beettees ushachcha bagganka haddirisa bagganka cililo maataynne mithay deees bolla salo shaaraykka beettees.

keeththati beettosona he keeththa giddonka qass daro murutati shiiqidi bantamaaran maaran doorettidayssatinne afilati kareke hidi kaqetidi deissati beettoson

bazzoy beettees he bazzu anka qas daro cililo maatatinne mithati beettosona giddon qas heedzdzu wora do7ati eqqidi sinthe xeellosona

benippe de7ia buqurati beettosona inta giddonka wolqama shuchchatinne laalibela shuchchay beettees aadhdhidiqa yuushan mithatinne saloy poo7eeygi beettees

Qoodanka heedzdzu asay haaththa shiiqidi de7a abba gaxan eqqidi duge simmidi haaththa nam7ati xeellishe de7oosona.

misileyi beettees he misiliya bollakka qasse issi cugan shiiqidi uttidayssati beettosoona aadhdhidi qasse issi bitaney ba kanche uttidi tish gidi xeellees

misiley beettes he misileyanka qass issi bitaniya quncise issidees ikka kumeththa ba mayoa ma7idi kushe nam7a xaaxidi tiran woththidi keehi ufayetti miicishe de7ees

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay cugan cugan uttidosona issoti issoti baynta oosa ooththosona sinthan qass issi mishirayada eqqada xeellawus

keeththa giddon qoodan daro asay uttidosona intika qasse baynta oosoa ooththishe de7osona inte giddon issi macasaya yada eqqasu

Qoodanka daro asay banta woga qoncisiya mayo'a ma'idi kushen oykkidi qanxishe de'oosona guyarakka mithatinne uuthati deyssati beettosona.

Issi keeththa giddon nam'u attumati beettosona. Etika banta kumeththa mayo mayidi oyiddiya bolla uttis .Issoy haasayishe dees. Matanka misileti do'oosona.

wolqama haaththay teqetidi shiiqidi deyssi beettees giddorakka qas aadhdhidi goggishe deyssi beettees yuushanka qass cililo maataynne mithay deyssi beettees

Qoodanka daro asay shiiqidi eqqidosona inta sintha baggara qas issi bitani intako simmidi haasayees guyarakka qass mithatinne maatati deyssati beettosona

qoodanka nam7u attuma asay beettosona intika qass baynta hiillan ooththishe de7oosona yuushanka qasse cililo maatay deeyessi beettes

keehidi lo7iya keeththa giddon qoodan daro asay issife shiiqidi zeetora eqqidossona giddon issoy issoy wole aaziya mayo ma7idi

ogey beettis he ogeyakka qass giigiseyssati bookkishe do7oosona guyarakka qass biittay doorettida derey beettees he dereya bolla mithati do7oosona

Denbaynne derey beettes dereya bollaka qas mithati deyssati beettosona denban qas daro asay asas go7a immanawu giigissiya miisheta giigissosona.

ogey beettees yuushanka qass keeththaynne asay keeththa sinthan uttidi wolira haasayeys beettees sintha bagganka qass mithay deyssi beettees

qoodanka daro maca asay banta woga quncesya mayoa ma7idi sinthanka qasse gaytan kathay shiiqidi uttin de7oosona

keeththa giddon qoodan ichashu asati maarara uttidi deyssati beettosona intafekka giddon aadhdhidi aadhdhidi dawutaran xaafe issati do7osona issoti issoti sintha xeellosona.

issi keeththa giddon qoodan daro asay banta kumeththa may7o7a ma7idi uttidi ezgidi hayzishe sintha xeelleyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay oydeya bolla uttidi de7oosona sintha baggarakka intana haasayisiya asay uttidi de7oosona

Issi bitane ba kushen mobaaliya oyqqidi keehidi miicishenne ufayettishe xeellees duge hokkidi

issi macanaya ba hu'eya yeddada keehada yiilotada issi kushiya som an wothada issi kushiya mobayleya oykqada sa7a xeellashe dawus

Wolqama keeththay deeissi beettees he keeththaykka ayba quncisayakko xuufey xaafettidi beettees ogiyarakka qasse asay hamutishe de7osona

issi keeththa giddon oyddu asay de7eyssati beettosona issi bitane qasse kushen tukkiya oyqqidi sinthe xeellees nam'ati qass woli matan uttidosona

Qoodanka nam'u asay keeththan uttidosona issiya macasi issoy attuma attumayka qase kushea denthidi dawutara oyqidi haasayees.

booththa waraqate maarara dooretti doorettidi uttidayssi beettees issi bagganka qasse misiley dees

Ogiya bollara banta oso mayuwa mayidi banta kushiya guye sinthe othishe marara hamutisona guyanka qase kethay betes

Issi keeththa giddon qoodanka laapun asati beettosona intika qasse issife shiiqidi gaytan kathay aadhdhidayssa wolira mishe dooson

ogeya bolla zo'o malara diya kamey eqqis aadhdhidi qass yuushanka mithatenne maatati de'eyss beettees

issi keeththa giddon qoodan daro asay baynta oosuwa qoncisaya mayuwa mayidi maarara uttidosona sintha baggara deyssati qase dawutaran xaafishe de"oosona

issi keeththaykka keexetishe de7eysi beettees sinthanka qass daro asay shiiqidi xeellosona matanka mithay dooretidi de'ees

wolqama keeththati de7eyssati beettosonna issoy giddon de'eyssi keehidi aduqi keexettidayssi beettees sinthanka qas keehi lo7iya abebati beettosona

qoodanka daro asay maarara booththa moya ma7idi eqqidosona kushenka qas bandira misileya dhoq ooththidi oyqqidosona guyarakka keeththay deyssibeettees

wolqama keeththati keexettidi keehidi lo7iya poo7oy giddon poo7ishe deyssi beettis he keeththa yuusharakka daro mitha haythati deyssati beettosona

qoodanka daro keeththati yuuyidi cugan cugan keexeti deyssati beettosona keeththa yuushanka qasse daro mithatinne maatati deyssati beettosona

gidduwara urqaynne keeththay keexxettishe haaththay guggishe de7eysi beettees he giddonka daro asay issife wolera ooththishe de7eys beettees

qoodanka hospon asati de7eyssati beettosona intika qass maarara eqqidi sinthe xeelidi miicishe doosona guyerakka qass daro misileti do7oosona

wolqama keeththe sinthan qoodan daro asay yuuyidi eqqidosona issoti issoti baynta kushen bandira misileya oyqqidosona guyarakka qasse mithay deyssibeettees

wolqama keeththay beettees he keeththaka qas qonciseya xuufey bollan deyss beettees giddarakka qas daro asay hamuttidi kewushenne gelishe deeyss beettes

qoodanka ichashu asati issi keeththe giddon deyssati beettosona heedzdzatikka sinthanti shigidi beettosona nam7atikka guyera darokka beettofona issoy kushe a denthi haasayees

Qoodanka daro keeththay zeetora keexxettidi de'eyssi beettees aadhdhidikka qass matan haakkidi mithay deyss beettees.

Keeththay keexxettishe de'eyssi dalga keeththay biittees sinthanka qas bookketi ke'ida biittay dooretti uttis aadhdhidi qas daro asati eqqidayssati beettosona.

Wolqama keeththay keexettin asay yuuyidi xeellishenne haasayishe de7eyssati beettosona yuusharakka qas daro keeththati de7eyssati beettosona.

welqama keeththay ude luulo keexxettidi deyssi beettis kareyanka qasse daro asati eqqidossona wodhidi sa7a baggan qasse asay hamutishe di7osona

Keehidi lo'eya keeththa giddon oydeti maarara uttidayssi beettees sintha baggara qasse asati eqqidi deyssati beettee.

wolqqaama keethay dhoqqidi keexettidayssi beetes yuushan qassi mithathinne haathay shiiqidi de7eyssati beettoosona.

misiliya bollaka suuthay shiiqidi kumidi deeysi beettees he suutha bollaka qasse qoncisiya xuufey xaafettidi de7ees

qoodanka ichashu asati beettoosona issoy giddon eqqin yawu immishe du7oosona yuushanka qas mithatinne keeththati deessi beettees

Qoodanka daru asay beettees intika maarara eqqidosona sinthan qassi issi bitaney uttis guyan aadhdhidi keeththay beettes qasse.

Issi qeeri naay ba hu7eya goozin aaya oyqada doona naaqeyade issiya qass doonan xokisana hanawus

Issi keeththa giddon nam'u asay deyssati beettosona intika banta oosoa qonciseya moyaa ma7idi kusheya xaaxidi tiran wothidi sinthe xiillosona.

issi bitaney kumetha maywa ma7idi kushen mayka oykqidi haasayishe deees aguyarakka qas yuuyidi daro misileti beettishe de7oosona

qoodanka daro asay issife ke7idi hamutishe de7eyssati beettosona inta guyarakka qas daro keeththatinne cililo mala mithati de7eyssi beettosona

qoodanka oyddu asati eqqidayssati tish gidi sinthan beettosona guyarakka qass mithatinne keeththati de7eyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay beettosona issi mishiriya zin7ada hargetawus iyokka qasse oychanaw yiidi matan eqqidi haasayisosona

issi issi asay hargettidi yidi uttin yuushan qass oosanchoti aadhdhi aadhdhiti intana banta kusheara bochchidi haasayisishenne odisishe de7oosona

Issi keeththa giddon keehada lo'eya macasiya bahupheyakka yeddada eqqada doona dooyada haasayashe dawus iguyarakka qass misileti beettosona.

issi keeththa giddon bayzanawu giigissida gati maarara doorettidi de7oosona issi mishiriya qass kushen oyqqada xaafawus issi bitane qass uttis matan

qoodanka heedzdzu asati eqqidi worera haasayosonna issoy qass ba ki7an qeeri naa idimmidi oydeya bolla uttidi deees

Qoodanka daro asay maarara oydan uttidi bantasuutha immishe de7oosona oosanchotikka qasse intafe ekkishe de'oosona.

Qoodanka daro asay banta kushen oykqidi miicishe sinthe xeellosona guyarakka qas keeththati de7eyssati beettosuna.

misiley beettees issi paggara qase qeeri nayta misiley deyss beettes giddonka qasse xuufe dees he xuufeykka qasse ufayssa misiraachchu yaagees

Dembbay beettes. he dembba giddonka qass kaametas go7a immiya keeththay keexetti deyssinne kaameti eqqidi deyssi beettis issi macasayakka geede hamutawus.

Wolqama keeththay keexettidi kariyarakka qasse direttidi de7ees ogiyara qasse tamareti bantta mayo ma7idi bishe de7oosona.

Qoodankka daro asay beettees siinththara qass woli aazaya mayoa ma'idi baynta kushen konteyanne kasoa oyqqidi miicishe sintha xeellosona guyarakka mithatidi oosona

issi kaamey beettes kaamiya malaykka zo7o he kaamiya giddonka issi bitane uttidi laaggishe sinthe xeellees matanka qass mithatinne maatati de7oosona

issi keeththa giddon qoodan nam7u asay deyssati beettosonna issoyka qasse bayzidi dawutaran xaafishe dees issoykaase aappe ekkidi oykqishe de7ees

qoodanka daro macasay shiiqidi issife eqqidayssati beettosona intafekka issoti issoti kushan kontayanne akafa ude dhoqooththidi sintha xeellosona

issi keeththa giddon qoodan oyddu atuma asay de7eyssati beettosona intika qass issi bitaniyas immishe dees ikka ekkanaw kusheya nam7a bayssa denthis

Qoodanka daro asay keidi issife eqqidayssati beettosona sinthanka qas banta woga mala ma7idi dondza aawati kusheya ba qishe deyssati beettosona.

Issi keeththay beettees keeththa bollaka qas boora misiley deeys beettees aadhdhiti qass heedzdzu asay keeththa pengiyan eqqidosona giddonka daro asay de7osona

saloy dhumi uttis sa7anka qasse daro abeebatinne mithati giddon deyssati beettosona ushachcha bagganka adirsa bagganka kaamiti de7oosona asayka hamutosona

Wolqama go'a immiya miishey de'aysi beettees hessaka beyanaw daro asay yidi yuuyidi xeellishenne wolra haasayishe de7oosona.

Issi keeththay keexxettishe deeyssi beettees bollarakka qass wuribinna sinthan qas bookketi kehida biittatinne shuchchati doorettidayssati beettosona.

issi kaamey ogeya goyishenne lo7ethishe deees sinthara qass zo7o kaamey ha yiishe dees ushachcha bagganka ha dirsa bagganka cililo mithay deyssibeettees

Sintha baggarakka qoodan ichashu asay tishsh gidi beettosona intika qass banta kushen oyqqidi ogiya pittidi maaraydi lo'ethishe deeyssi beettees

Kaamey ogiya guyishenne lo'ethishe beyssi beettees sintharakka qass issi kaamey ha yishe dees ushachcha bagganka addirsa bagganka mithati deyssati beettosona.

Qoodanka daro asay ogiyara hamuttishe de'oosona inta guyarakka qass keeththay keexettishe wuronayssi beettees keeththa achchanka mithati deyssati beettoosona.

Ogey beettees sinthanka qas keeththatinne kaameti eqqidi deeyssati beettosona yuushanka qas cililo mithaynne maatay beettees.

Ogey giigishe deyssi beettees ogeya bollarakka daro asati hamuttosona matanka qass shuchchaynne biittay doorettidi deeysi beettees

Wolqama keeththay ude salo luule keexettidayssi beettees matarakka qas cililo maatati de''eyssi beettees.

qoodanka ichashu asati beettosona intafe issoy sinthe malidi xeellees guyarakka qas keexxettishe deiya keeththa mithati beettosona

Qoodanka daro asay de7oosona intafekka issoti issoti haaththa ekkidi banta kushea meicishe keehidi ufayeti miicishe de7osona.

sintha baggara keehidi lodhiya abeebati beettosona guyerakka qas keeththay keexeti wuridi de7eysi beettees

Ooso bessa giddon maarara asay uttidosona intika qass hokidi xaafishe do'osona sinthankka bandira misileynne oydey dees

issi keeththa giddon oydeti maarara uttidayssati beettosona sinthanka qas xaraphezati dumma dumma bootan de'eyssati beettosona

ogiyarakka daro asay beyssi beettees inta giddonka aadhdhidi aadhdhidi qasse baynta oosa qonciseya kumeththa maya ma7idi hamottishe deessati beettosonna

issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona intafekka issoti issoti dawutaran xaafosona qasse banta oosoa qoncisiya mayuwa ma7idikka giddon uttidayssati du7oosona

Issi keeththa giddon oydeti maarara uttidayssati beettosonna oydeya bollakka qasse issi macasiya kushan dawutara oyqqada issi kusheya densada haasaya she dawus

issi gatta keeththaya biittawus he gatta keeththay sinthanka qoodan daro asay banta woga qoncisya maya ma7idi kushenka toora oykqin issoy hokkidi gelishe deees

Qoodanka ichashu asay eqqidi de'eyssati beettosona intika qas issoti issoti baynta oosoa qonciseya mayo'a ma'idosona guyarakka qas mithati deees

keeththa giddon gita oydetinne xarapheezati maarara uttidayssati beettosona sinthanka qas bandira misiley de7eys beettees

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay baynta timirtiya wursidi ma'ya ma'a ma'idi kushe denthidi qaala gelishe deyooson.

Ogiyara qoodan daro asay sinthe bishe de'osona intafe qass dummatidi kumeththa banta oosoa qoncisoya mayawa ma'idi beyssati de'oosona

nam7u asay dhuman eesho azi beettishe kusheya wolikko denthidi palamishe wolira deeyssi beettees

Issi keeththa giddon heedzdzu asati de'eyssati beettosona inteka qase dumma dumma banta ooso qoncisea mayaa ma'idi deeyssati beettosona.

issi keeththa giddon oosos koshiya miisheti maarara doorettin sinthan qas issi bitaney uttidi iya ooso qoncisaya xuufeykka xaafettidi de7eyssi beettees

issi keeththa giddon oosos go7iya miishey deeyssi beettees i aybas go7iyakkokka ya bollan xuufey deees aadhdhidi qass tophiya bayndiray a bolla dees

qoodanka daro asay issippe ke'idi baynta kushen oykqidi miichi ufayettishe ooththishenne giigissishe de7oosona

qoodanka daro asay issife ke7idi olla bookkishenne giigissishe de7eyssati beettosona guyarakka qas keeththay deyss beettees

ogey beettees he ogiyanka qoodan daro asay issife keeydi ogeya lo7ethishenne pittishe deees aadhdhidi kaameynne cililo mithati beettosona

Qoodanka daro asay issife keyydi ooththishenne giigisishe deeyssati beettosuna intika qass wole aazaya mala ma7idosona.

Qoodanka daro assay issife ke"idi ogeya pittishenne lo"ethishe de"oosona wolira haasayidi keehi miici ufayetishe issifetethan oosoa ooththishe de"osona

dereya bolla qoodan daro asay issife keidi wolra haasayishenne ooththishe deeyssati beettosona

Misileybeetis he misiliya bollakka issi macasiya ayfen baagan wothada hiillara go7ettiya miisheya be ashe da7awus.

qoodanka daro asay banta woga quncisiya mayoa ma7idi issoti issoti kusheen tooranne maata oyqidi sinthe xeelloosona guyarakka mithati de7oosona

badalay buro dolishe deyssi beettees he badala giddorakka daro asay yuuyidi xeellees guyarakka qas wolqama mithati deyssati beettosona

Keeththay keexettidi wuridayssi beettees sinthan qass daro asay ude duge hammutteyssati beettosona issoti issoti shiiqidi qas eqqidosona

qoodanka daro nayti eqqidosona intika qass wole aaziya mayoa ma'idi kushenka ababa oyqqidi sintha xeellishe de'osona

Qoodankka daro asay banta gadeya qoncisiya may'o ma'idi uttidi tishi gidi sinththe xeelleosona guyarakka aadhdhi adhdhidi eqqidosona asati

wolqama keeththa giddon qoodanka daro asay wolira cugan uttidi haasayishenne miicishe keehidi ufayettes beettees

Ogey beettees he ogiyanka melida mithati nam7ati zin7idosona achcharakka qas kaamey aadhdhishe de7ees yuushan qas keeththatinne asati deeyssati beettosona.

Ogeya bollarakka qoodan daro asay wolra haasayishenne sintha xeellishe boossona yuushanka qas kaametinne keeththati de'eyssi beettees

issi maca naiya bakayo mayowa ma7ada eqqada haasayanawu doona dooyashe dawus i guyarakka qasse misileti deees

qoodanka daro asay issife ke'idi eqqidi haasayishenne waassishe de'eyassati beettosona guyarakka qas keeththatinne abeebati deyissati beettosona

qoodanka daro asay shiiqidi cugan cugan uttidosona intafeka qasse sinthekeyidi heedzdzu asay tish gidi beettosona nam7ati wolle aaziya ma7oa ma7idosona

issi kaame eqqis kaamiya matanka issi bitaney eqqidayssi tish gidi beettes yuu shaarakka daro keeththatinne daro asati beettosonna

Qoodanka daro asay wolqama keeththa giddon eqqidosona intafeka issoy sinthadhidi entana kusheara malishe entahu haasayidi odees.

Keeththa giddon issi bitani kumeththa bamaya ma7idi eqqidi dhoqu gi xeelle sinthe guyarakka qas xuufeti de7eyssati beettosona

keehidi lo7eya keeththa giddon issi macasiya booththa moya ma7ada ba kushen mayke oyqada haasayashe xeellawus sinthe

Wolqama keeththa giddon qoodanka usupun asay tishsh gidi issife cugan eqqidi haasayishe deeyssati beettosona.

issi biitaney oydiya bolla uttidi keehidi miicidi ufayettishe deees a guyarakka qasse daro quncisiya misilati de7oosona

qoodanka ichashu asay issi keeththa giddon uttidosona oyddatikka wolikko simmin sinthara issi bitaney uttidi entawwu haasayishe de7es

Qoodanka heedzdzu macanayti banta kushen xuufey deeyssa oyqidi sinthe xeellidi miicishe ufayettishe deyoosona guyarakka qasse misiley deees.

qoodanka daro asay issife maaran eqqidi miicishe de7oosnna guyarakka qass micthati deyssati beettosona

keeththay beettees keeththa sinthanka qasse qoodan daro asay maarara shiiqidi eqqidosona issi bitaney sinthe aadhdhidi kushe adenthidi haasayishe deees

Keeththa giddon qoodan daro asay deeyssi beettees entafekka issoy uttis matanka qass daroti eqqidi dhaaga xeellishe de7oosonna.

Wolqamakkehidi lo'eya keeththa giddon qoodan taru asay shiiqidi eqqidosona intika qass sintha baggan de'ia misiliya ubbaykka xeellishe de'oosona.

qoodanka daro asay beettosona qass yuushanka cugan cugan eqqidosona daroti qass sinthe ha hamotishe deeyssati beettosona

Wolqama keeththa giddon qoodanka daro asay eqqidi issi oosanchoy ba ooso bessiyade lo'ethidi xeellishe de'oosona

Gita keeththa giddon issife shiiqidi cugan uttidosona asati sinthara qass nam'u asati uttidi haasayishe de'oosona guyarakka bandira misile beettees.

Qoodan daro beettoosona enttafe issoti issoti oydiya bolla uttidi xaafishe de7oosona yuushankka daroti eqqidi xeellosona.

qoodanka daro asay beettosona issoy ba ooso qoncisiyabba maya ma'idi issi donza aayeyees maade gidiyaba immishe de'ees

Qoodanka daro asay gita keeththa giddon maarara oydiyan uttidosona inta giddofe issoy issoy banta ooso qoncisiya mayuwa ma7idi de7oossona.

Guyara wolqama keeththati beettosona sinthan qas kaameti maarara eqqin kaameta sinthanka qas daro asay eqqidi wolira haasayishe de7osona.

Qoodanka daro asay beettosona intafekka qas sintha baggara oydian uttidi daruti hokkidi xaafishe doossona yuushanka qas eqqidayssati beettosona.

Keeththa giddon qoodanka daro asay uttidosona intika qas sinthe xeellidi hayzishe du7osona issi bitaney kushen warqata oyqqidi xeellees.

qoodanka daro asay banta kushen mithanne toora oyqqidi salo guppishe de7oosona issi bitane qasse ba oosa qoncisa maya ma7idi sinthan eqqida yssibeette

qoodanka laapun asati uttidi de7eyssati beettosona intika qass ubbaykka banta kushiya xaaxidi banta geda bolla wothidi sinthe xeellosona

qoodanka daro asay banta oosuwa qoncisaya hu'eppe toho direse may'uwa ma'idi banta kushea zokko aaththidi siti gidi eqqidi sinthe xeellosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay banta ooso qonciseya mayowa ma7idi maarara uttidosona intiga qass sintha xeellidi hayzishe dooson

issi kaamey deees he kaamiya bollanka qoodan daro asay uttidosona intika qase baynta ooso qoncisiya mayoa ma7idosona

issi bitaney ba oosuwa qoncisaya kumetha maya ma'idi ba kushea issaa denthidi haasayishe xeellishe deees guyarakka qas tophiya bandiray beettees

Keeththa giddon qoodanka daro asay uttidosona sinthara qas oyddu asati baynta oosoa qoncise hammayoa ma'idi issoti issoti uttidi xaafosona.

Asa misileti dumma dumma bootan shaahetti shaahettidi deeyssati beettosona intika qass issoti issoti baynta oosoa qonciseya mayoa ma7idi issoti issoti duunan kusheya wothidi de7osona.

qoodanka daro asay issife keydi ogeyara booththa mayoa ma7idi bishe doossona issoti issoti kushen misiley deeaga oyqqidi boossona

Qoodanka daro asay deeyssati beettosona intafeka qass issoti issoti sintha baggara uttidosona guyara qass daroti eqqidi xeellosona.

qoodanka daro asay eqqidosona intika qas woli bolla yeeho gakkishinne yeekkishe do7oosona guyarakka qas cililo maataynne mithay beettees

issi keeththa giddon tophiya kawoy ba kumeththa mayo7a ma7idi oydeya bolla uttidi ba kusheya issua cuucimidi sinthe xeellidi haasayishe de'ees

qoodanka daro asay haakki hakki de7eyssati beettosona issi bitane qasse puuta tokkidi biitta kammidi ushshishe deeysi beettees

keeththa giddon tophiya kawoy ba kumeththa mayoa ma7idi eqqidi xarapheza bolla dawutarati deeyssa xeellidi haasayishe deees

issi bitaney uttidi sintha ti shiidi xeellees matanka qasse bandira misiley deeyssi beettees

Qoodanka daro asay issife de7oosona issoti ssoti sintha baggara uttidi miicosona guyanka qass kaamey uutha caanidi de7eyss beettees.

nam'u asate wolis topphiya bandira kushen imiyade issoy hokkidi ya kusheappe ekkees guyarakka qass bandira misile eqqideyssi beettees

qoodanka heedzdzu asay eqqidi banta kushen dawutara pilgidi sinthe xeellidi miicishe de7oosona denta guyarakka xuufe misileti beettosonna

qoodanka heedzdzu attuma asati eqqidi de7eyssi beettees intika qas sintheti shiidi xeellosona guyarakka qas xuufeti deya misiley beettees

qoodanka nam7u asay banta ooso oydeya bolla uttidi banta dawutaran xaafishe hokkidi xeellosona guyarakka bandira misiley deees

Issi orde macasaya booththa mayo ma7ada eqqada haasayashe de7eyssi beettees eguyarakka daro xuufeti misileya bolla deyssati beettosona

Qoodanka daro asay de'eyssati beettosona intabekka qasse issi mishiriya siinththan eqqada haasayaws attidayssatikka qasse uttidi xeellosona

Hadirsa baganka kethay de'izaysi betise giduwaraka qase qodan daro asay duge hamutishe doysi betes

qoodanka daro asay beettosona intikaqa issoti issoti maarara eqqidosona guyarakka qass cugan eqqidi de7eyssati beettosona yuushanka keeththati de7ees

ogiya bollaka gatta keeththara keexxettida keeththati beettosona adhidi qasse issi issi baggan asay shiiqidi eqqidayssati beettosona

kaametikka eqqidosona issi kaameya bolla qass oosanchoti baynta go7o miisheta bolla yeddidi ooththishenne giigissishe de7o sona

Nam7u baggan shaaketidi de7iya misileti beettosona issi baggan kaamey dees kaamiya bollaka qasse qoodan daro asay uttidosona issi bagganqa maarara eqqidosona.

Qoodanka daro asay de7oosona intika qass kushea dhokku wooththidi ufayetosona sintha baggara issi bitaney tishshi gidi banta gadeya qoncisaya maya kusheara ude denthi miccis.

Nam7u baggan shaaketidi deya misiley beettees issonka qass wolli shiiqidi cugara uttidi haasayishenne qofa laamettishe de7eys beettees.

oyddu beotan shaahettida misileti beettosona issi baggan qass daro asay bantawu oyqqida kushiyan de7eyssara meecishenne lo7echishe de7oosona

Issi keeththa giddon qoodan daro asay kumeththa bantamara ma'idi deyssati beettosona entafekka issi cugan oyddas gididi wolra haasayidi miicishe de'eyssati beettosona.

giya giddon qoodanka daro murutati baynta bootan bootan doorettidi maarara deyssati beettosona entta giddonka qasse daroti eqqidosona

Qoodanka daro asay eqqidosona issoti issoti bayntamobayliya xeellosona issoti issoti qass maarara eqqidosona

Qoodanka daro asay beettosona intika qass banta kushea salo densidi miicishinne ufarettishe dees sintha baggara issi bitane banta gadaya qoncis amayoa salo miccis.

Keeththa giddon qoodan daro asay deeyssati beettosona nam'as nam'as eqqidi qass sintha baggara cugan haasayosona booththa may'a ma'idayssatii.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay deeyssati beettosona intika qasse banta cugan cugan uttidi wolira kusheya baqqishe ufayettishe d'oosona.

giyay beetes he giya giddon qoodan daro asay beettosona inta sinthanka daro murutati doorettidi maaran de7oosona shammiya asaynne bayziya asay beettosona

Oodan daro asay issife shiiqidi oydeyan uttidi ezgidi sinthe hayzishe siyoosona.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay c'ugan c'ugan uttidi issoti issoti haydzosona issoti issoti xaafishe deeyssi beettees

issi keeththa giddon qoodanka daro qeeri nayti uttidosona intika qas banta kusheya doonan wothidi qilimpidi hokkidosona sinthanka qass dawutarati dees

oyddu baggan shaahettida misileti beettees qasse qoodan daro asay de7eyssi beettees issoti issoti baynta kushen oykkidi meecishenne giigissishe deeyssati beettosona

wolqama keeththa giddon qoodanka oyddu asay booththa mayoa ma7idi uttidi banta ooso ooththishe de7eysi beettees inta guyarakka misiley beettees

qoodanka daro asay banta gadeya qonceseya maya ma7idi issoti issoti sinthan uttin guyera qass eqqidi daroti miicidi ufayettosona

Haaththay teqetidi shiiqidi de7eysi beettees he haaththay giddonka issi attuma na7ay ba mayuwa kolidi giddo gelidi ufayettishenne miicishe sinthe xeelleysi beettees.

cililo maataynne wolqama mithati deiya bazzoy beettees he bazzuanka qasse daro wora do7ati de7oosona

derey beettis he dereya bollaka qass maatatinne mithati beettosona qas dereya bolla qoodan oyddo asati woli oyqqi oyqqidi ke7idi beyssati beettosona

ogey derey dembay beettes giddonka keeththay deeys beettes qasse issi bitane sinthe hamutidi eqqidi miiceys beettees

Guyara haaththayi deyssi beettees sinthan qass issi bitaney uttidi guye zokkan katidi kushea baaga issua denthidi gadeya quncis ammayoa ma'is.

Nam7u macanayti zokko zaaridi woli qoomidi issi issi kusheya denthidosona salo sinthanka intaw dereynne maatati mithati deyssati beettosona.

qoodanka nam7u maca nayti wolli aazaya mayoa ma7idi uttidi sinthe xeelidi miicishe keehi ufayeetosona guyarakka cililo mithati de'ees

qoodanka daro asay woli aaziya booththa mayawa ma'idi guyarakka qasse haaththay duge goggeyade inti banta kusha denthidi keehidi ufayettidi miicosona

denbay beettees he dembara qasse miizati hamuttishe sinthe boossona guyarakka qas wolqama dereynne mithati de7eyssati beettosona

qoodanka oyddu nayti malo eesso yaagiya xuufey de7a bootan shuchchayka de7eega giddon eqqidi ude kusheya denthidi waassosona

giddora adussa ogey yuuydi de'eys beettees qasse ushachcha bagganka haddirisa bagganka cililo maatara de'iya worati betosona

Qoodanka daro asay deeyssati beettosona intafekka qass nam7ati uttidosona hankoyssati qasse maarara eqqidi intafe ekkishe du7oosona

qoodanka daro asay beettosona nam7ati qas hokkidi dawutaran xaafosona sinthan qass maarara eqqidi hokkidi xeelleyssati do7oosona

qoodanka daro asay de7eyssati beettosona entafekka qasse issoti issoti shiiqidi bolira haasayoosonna issoti issoti uttidi hayzishe de7oosona

issi keeththe giddon qoodanka heedzdzu asay de7eyssati beettosona issoyka qass ba dawtareya sinthan wothidi ooththishe deees nam7atikka qasse matan de7oosona

Nam'u asati oydeya bolla uttidi ooso ooththishe doossona tamareti qass yuushan kumeththa banta mayoa ma'idi eqqidi dentana xeellosona baggati uttidosona

tamareti baynta tamare keeththa mayawa ma7idi issoti issoti eqqidosona issoti ssoti hokkidi miices matan issi mishiriya xaafashe da7awus

issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona aadhdhiti qass issi cugan shiiqidi wolera haasayishenne xaafishe de7eyssati beettosona

Qoodanka daro asay deeyssati beettosona intafekka issoti issoti cugan uttidi dawutaran xaafishe de'osona matanka qas eqqidi xeelleyssati de'oosona.

qoodanka daro asay shiiqidi de7oosona intafekka qase issi cugan ooththeyssati uttidi baynta ooso miisheya oyqqidi ooththishe doossona matanka eqqidi issoti issoti beyoosona

qoodanka daro tamareti baynta timirte keeththa mayaa ma7idi de7eyssati beettosona intafe issoy issoy qasse sinthan ooththiya mishiriyo xeellosona

issi keeththa giddon nam7u asati wolira uttidi odettishenne xaafishe do7osona matanka qasse nam7u macaasati eqqidasana

qoodanka heedzdzu asay beettosona issoy uttis issoy qasse hokkidi dawutaran xaafees matanka qasse issoy eqqidi xeellishe de'ees

issi keeththa giddon qoodan usuppun asati deyssati beettosona entafe qass issoy oosanchoy giddon uttis issuwas immin issoy ekkidi ayfen wothidi be'ees

Qoodanka daro tamareti eqqidossona intika kushen booththa warqata oyqqidossonna issoti issoti banta kumeththa mayo'a ma'idosona sinthan qasse issi bitaney uttis.

Nam7u attuma nayti wole aaziya banta ooso mala ma7idi tawutariya duuyin issi bitane xaafees yuu shaarakka qas daroti eqqidi xeellosona.

qowodanka daro asay shiiqidi eqqidi de7eyssati beettosona giddonka qas uttidi ooththeyssati de7oosona guyarakka qas mitha haythaynne uuthay beettees

qoodanka heedzdzu asay deeyssati beettosona nam7atikka qasse wolira ooththishenne xaafishe de7oosona sinthara issi bitaney uttidi xeellees entana

denbay des he denbanka melana haniya maatay beettees aya bollaka qass koasiya kaa7iya nayti wolira qakkidi qakkidi ka ishe de7oosona

issi macanaya tophiya qonceseya noyawa ma7ada bawu qass ekkida woyto kushen oyqada duuna dooye miicashe da7awus

Qoodankka daro asay eqidi issippe waasishe de'osona. Goyerakka qassi entana be'anawu daro asay eqqidi xeelosona.

nam7u attuma nayti woli aasaya maya ma7idi woli qoommidi miicishe wolira laasosona guyarakka qase booththa malara deya kamettida kamay beettees

maatay de7iya denba bolla qoodanka daro nayti issife shiiqi eqqidi haasayishenne miicishe wolera ka7osona

qoodanka daro asay issife shiiqidi ufayettishenne guppishe qass issi bitaniya salo ude tookkidi goyneys beettishe deees

Nam7u attuma nayti wol qoommidi wolira miicishe haasayishe beyssati beettosona inta guyarakka qas booththa malay deya keeththay beettees.

Maatay dea denbay beettees he denbanka nam'u nayti wolira kooseya qakkidi kaa'ishenne laasishe deys beettees.

Poodanka daro asay maarara eqqidayssati beettosona inte giddofekka issoti issoti banta kusheya denthidosona guyarakka qasse misileti de7eyssi beettees

Qoodankka daro kaameti deyssati beettosona issi kaameyakka sinthi aadhdhada tishshi gada beettawus kaameta guyarakka qasse wolqama mithati deyssati beettoosona.

Ogey beettees he ogiya bollaka issi bitane motoreya bolla uttidi sinthe xeellees haakkidi qass keeththaynne kaamey eqqidabeettees.

oyddu bootan shaaketidi de'iya misiley beettees yanka qass zeetora kaameti eqqidi deeyssati beettosona go7a immiya xuufeykka xaafettidi dees

gita abbay beetees abba bolonta assi dogoloy ekkis te7ogola bea as qoodan baro asay utili abba po puli xeelooti

issi tophiya kawoy ba kumeththa mayowa ma7idi ba kushe nam7a denthidi haasayanawu doona dooyeyssi beettees a guyarakka qasse wolqama kaamey eqqidayssi beettees

Ogey beettees he ogeya bollanka issi kaame sinthaw bishe deyss beettees ardhidi qass mithatinne keeththati deeyssati beettosona

Issi keeththa giddon kaameti medhettidi kehida ooratha kaameti maarara eqqidi deeyssati beettosunna inta malayka qasse nam'ua.

Issi gita kaamey eqqis he kaameya malayka qase booththe matanka qass mithatinne cillo maatati deyssi beettees

Qoodan daro asay deeyssati beettosona qass enta giddonka daro kaameti eqqidosona daro asay bollara duge wodhdheyssatide saarakka hamutishe deyssati de'oosona

adussa kaamey ogiyara bishe eqqin daro asay maarara kaameya achchan eqqidosona qas pengey duuyettin kaamiya pengera gelidi xeelleyssatikka de7oosona

Issi kaameyti shi gidi beettees he giddonka qass kaamiya laaggiya bitaney uttis sinthan qass maarara kaameti eqqidi de7eyssati beettosona

Kaamiya medhidi kessiya keeththa giddon qoodan daro kaameti medhetishe de7eyssati beyttosona intika maarara eqqidosona.

Sa7ay baanattedi de7age beettees he ugiyara qasse kaamey haaththa ushshishe yeyssi beettees guyarakka qass mithati deyssi beettees.

issi keeththa giddon go7a imiya miisheti de7eyssa yuuyi yidi asati be ishe de7oosona matanka kaameti eqqidi deees

Qoodanka daro asay ogiyara banta saykeleya laaggishe sinthe bees yuushanka qasse kaametinne keeththati deeyss beettees.

Wolqama keeththa giddon issi kaame eqqis he kaamiya malaykka qase zo7o giddonka qass issi bitane deyssi beettees.

Wolqama keeththati aduqidi salo gakkanawu keexettidayssati cugan cugan deeyssati beettosona inta keeththa qas qoncisiya xuufekka de7ees

Qoodanka daro keeththati beettosona giddonka aadhdhidiyaadhdhidi keexxettishe wuronna keeththati de7eyssati beettosona yuushanka qas cillo mithati beettoosona

issi keeththa giddon qoodanka heedzdzu asay kumetha banta mayoa ma7idi uttidosona inte giddonka issoy kushen mayke oykqidi haasayishe deees

wolqama keeththay keexettidi deeyss beettees sintharakka qasse ababaynne sa7ay deyss beettees

Oshachcha bagganka haddirsa bagganka keeththati beittosona keeththa gaxanka qase abeebati deeyssati beittosona giddarakka qasse ogey deees

adussa keeththay keexettidi de7eysi beettees keeththa sinthanka qasse qoodan daro asay eqqidi keeththa be ishe de7osonna keeththa guyarakka mithati de7ees

issi bitane de7eysi beettees ikka kumeththa ba mayoa ma7idi oydeya bolla uttidi haasayanawu duuna duuyishe dees guyarakka qas bayndira misiley beettees

issi keeththa giddon maxaafati maarara maarara doorettidayssati beettees aadhdhidikka qase asati oydeya bolla uttidayssatinne hokkidi deeyssati beettosona

Issi keeththa giddon qoodan daro tamareti kumeththa banta maya mayidi maarara uttidi xaafishe de'osona dawutareya bolla hokkidi

Issi qeeri na'iya ba kushen xuufey deeyssa oyqada sinthe xeellawus i guyarakka qasse abeebaynne keeththay deys beettees.

Issi keeththa giddon tamareta tamarsiya astamarey eqqidi saleeda bolla xuufiya xaafishe deeyssi beettees.

Issi keeththa giddon tamareti maarara uttidi de'eyssati beettossona aadhdhidikka qass siinththa baggan nam'ati hokkidi bantta dawutaran xaafossona

Qoodanka daro asay woli aaziya maya ma7idi wolira cugan cugan eqqi haasayishenne miici kaa7ishe deeyss beettees.

issi keeththa giddon qoodan daro asay oydeya bolla maarara uttidosona issoti issoti hokkidi dawutaran xaafishe de7oosona aadhdhidi qass sinthe xeelleyssatikka de7oosona

Cililo maatay beettes he maata giddonka issi bitane ba kusheya xaaxidi tira bolla woththidi haasayanaw doona dooydi sinthe xeellees aguyarakka keeththati beettees.

issi keeththa giddon qoodanka daro tamareti maarara oydeyan uttidi sintha xeelleosona enta giddonka aadhdhi aadhdhi tamaretetha qoncisiya mayo7a ma7idi de7oosona

Issi bitaney booththa maya ma7idi eqqidi sinthe xeellees guyarakka qas cililo maataynne mithati de7eyssati beettosona

issi attuma na7ay ba timirte keeththa mayo7a kumetha ma7idi eqqidi sinthe tishi gidi xeellees guyarakka abeebati asati keeththati deeyssi beettes

sintha baggarakka qoodan oyddu asay beettosona intika qas banta kushen haaththay goggeya misiley deyssa oyqidi xeellishe de7oosona

wolqama keeththay dees keeththa achchanka qas gita cililo haythara kumidi deiya mithay beettees ayappe sintha baggara qasse ogey dees ogiyarakka issi bitaney hamutishe dees

Issi keeththa giddon tamareti issippr maaran uttin entana beyanaw qassi qodan daro asay yiidi eqqidi tamareta sinthan haasayishenne issoti issoti xeellishe de'osona.

issi bitaney sinthan tish gidi beettees eguyarakka qasse daro cillo maataynne mithati deeyssati beettosona

Keeydi adussa ogey beettes sinthan haakkidi kaamey ogeya geegisishe beyssi beettes amatanka daro asay shiiqidi eqqidosona issi bitaney qass tish gidi eqqidayssi beettees.

qoodanka nam7u asay beettosona issoy haaththa sa,appe duuqees issoy qasse ekkidi pamuttana hanees

ogey booketishe de7eysi beettes ogeya giigissiya kaameykka sintha bishe deees yuushanka qas daro asay eqqidi de7oosona

Ogiyara kamme issoy bishe deees gaxanka qasse issi kaame eqqiri deees haddirsa bagganka ushachcha bagganka cililo mithati beettosona.

nam7u baggan shaaketidi deya ogey beettees he ogiyarakka kaameti guye sinthe bishe de7oossona matanka qass asati hamutishe de7oosona

yuuyidi de7iya ogeti beettosona he ogiyarakka qas issi kaameya bolla asay uttin kaamey eqqis yuu shhanka qass mithatinne maatati de7oosona

qoodanka daro asay shiiqidi cugan keeththa giddon uttidosona hissoti issoti kushen tawutara oyqqidosona hissoti hissoti qasse xaabishe de7oosona

giddora ogey beettees ogiya giddon qase kaamey sinthe bidi eqqis yuushanka qass asati eqqidosona ushachcha bagganne haddirsa baggan zumay deyssi beettees

Ogey goyettishe deyssi beettees kaamekka qasse guyera goyishe sinthees ushachcha bagganka haddirsa bagganka cililo mithatinne maatati deyssati beettiosonna.

Qodanka daro asay de'osona enta issoti issoti Banta gada qonccissiya Maya ma'adi hathay qase gogidi enta bolla beyadi kusha yedidi meccetishene miccishe de'osona

qoodanka daro asay beettosona enytika qase keehidii ufayettishenne miicishe de'oosona sinththa baggarakka haaththay gogiyade kushiya yeddidi mecetishe do'oosona

keeththay maarara keexettidi deeysi beettees keeththa karyanka qase maatati de7eyssati beettosona guyera qas zumay de7eys beettees.

go7a immiya keeththay keexettidi oosetti wuridayssi beettees matarakka qass cililo maataynne mithati deyssati beettosona

biittay beettees he biitta giddonka qase bookketi booketi deya ollaynne doorettidi de7a biittatinne shuchchati deeyss beettees

issi go7a immiya keeththay keexettidi yuuyi deyss beettees guyarakka qas mithatinne maatati de7eys beettees

Qoodanka heedzdzu asay olla giddo gelidi haaththay gogidi beya miisheya giigissishe de'oosona bollarakka qas daro asay matan eqqidi beyoosona

Wolqama keeththay beettees he keeththa qas qonciseya xuufekka karen de'ees yuu shanka qas mithati deeyssati beettosona.

dumma dumma bessan keexxettidi deiya keeththati beettosona issi baggara qass go'a immiya miishey dumma keexettideyssi beettes

issi bitaney booththa moya hu7eppe todires ma7idi kushian mayke oykqidi sinthe xeelidi haasayishe dees aguyarakka misileti beettoosonna

Keeththa giddon issi bitaney oydeya bolla uttidi qass ooso miisheti darapheza bolla deeessakko kushe wothidi sinthe xeellishe deees.

Keeththa keexanaw anawappe denthidi bookkishenne giigissishe de7ia oosanchoti beettosona entana qas yuuyi beyanaw yida asaykka eqqidosona haakkidi mithaynne maatay deyss beettees.

issi issi baggara haaththay gogiyade sa7an qas shiiqes haathay yuushanka qas keeththaynne uuthay maatati de7eyssati beettosona

Go'a imiya keeththay keexettidi deees he keeththa qonciseya misileykka godan kaqeti dees yuushanka mithati de'oosonna.